odoote yaa afoo mitturich mitte akawaawera ikinore haarore wolu afeeyookihura afanno garinni leellaasi garinni xawinse halashshine kulate yaate afoo.

babbaxxino dani uduunnicho yinemmohu uduunnichu aanno horo garinni babbaxxa dandaanno konni kaima assine uduunne babbaxxino uduunnicho yine woshsha dandiinanni yaate

Loosoho yineemmo woyte babbaxewo loosu gaamo woyi qeechi heeranna kurino manchi beetti heeshshosi woyyeesirate assano millimilo giddo gaamantano yaate tinino mootimmate looso ikka dandaano baattote looso ikka dandaano daddalo ikka dandaano xaphi assine loosoho yinanni.

ijaaraho yineemmo woyiite hala'lado mine hala'lado horo aanno garinni halashshine minne owaante aanno garinni qixxeesinayi hayyo ijaaraho yinayii.

mininna dubbu saada yineemori mini saada mini horo uyiitannore ikkitanna hakkuno mannu ce"e babbaxitino horora horonsirannore ikkitanna dubbu saada kayiini gaxigalaho yine woy dubboo hedhannore ikkansanni bande woshshinnannireeti yaate.